Bus mu ngiedawus ci tali bi, taliba ngi xawa weex tuuti mu ngi xala melni lu xawa gudee tuuti, lampa ya ngi taal am na ay nit yi ngay seen ci biir bus bi.

Ay militeer nugi taxaw am na ñu taxaw am na ñu took ñu ngi sol seni uniform ñuy took nu gi nee ñoom juróom foxi nit la ñi taxaw ñoom foxi nit.

Napeekaay mung ci diggi ndox, fi ngaxamna ñu ngi nappa, yaangi seeni ndox mi, ay gërab ñunko wóori.

Taabul ak ay daale, ci suuf mingi am ñaari peeri, ey, bena peeri daala, ci digga bi mu ngi am ñaari peeri daala, ci kaw mu ngi am benna peeri daala.

Góor ak jigéen ñu ngi taxaw ñu ci foto, góor ba ngi sol xaftaan bu bulo jigéen bi tenmu ngu sol daget bu bulo.

Pasekaay yi yerre mu ngi tegu ci boor, ci wétam mu ngi am loo xamanténé fofalandeeref ay lékka kom maanam ké daal.

Góor bu lettu taalal, taalal bi daal conrul conrule bimu ngi am 5 tuba daal.

Jaaka bu mag, mu ngi taxaw mu ngi jaakaar lor benna néek, ay guy ñu ko wóri, guy yi nekk ci ganaaw, juróomi guy ñoo ko wór.

Presiden jammeh moo nekkoon jiiti réewe gambia woon ci foto len ko def muge am nente goor yu neka ci kowam.

Màndarga boo xamante ne ay xale yui jànga mun nen ko jëfandikoo ay yeneen ñu nga xam neh ñu gay liggéey li lañuo raññe ban boor ngay liggéey ak banboor ngay jànga.

Guyi guyava mu ngi am ñaar doom yu ñoor ak xopp yu ko wóor guyaaba ci kawom.

Taatumpir ñaari jigéen yu nasaraan ñu ngi taxaw benn góor bu ñuul ñu ngay foto ci boori ndox mi ndox mi seen ganaaw.

Bóóli nikkel bu am kupeer ngi ni si kaw tabull, benen bóól mug ci wettam bob mugii am lu xawa wèèx, mum na am sukarr mum na am xorom la.

Kamiyon bu mapp kamiyon bi boppu ba ngi am bu weex ci koto yi ñu ko def ay nete mu ngi ebb ay liggéeyukaaye yoo xamantene yu fofu lañ dee batee suuf si.

Lal ak ay njegenaay ak sanke ci kawam mu ngi am toogu ci kaw toogu bi mu ngi am benn morso bu fa tegu morso bu hawa bulu.

Ñaari xalèh yu jigeen ñugii sol sót bu xonxu ak mbuba bu werta, ñu ngi ameh futbol di bal. Am na ñu tóóg sèèn ganaw.

Bulet ak ay soble ñun ko ferit ci kawam ci digguy mu ngi am caas cass bo xamne moo am ñeex bi fufu len ko de dugal di ko leeka.

Góor bu sol xartaan bu weex muge dox ci tanka mugi àndak benn moto bu xawañu amna benn moto bi nekk ci ganawam mogi am ay seetookaaye.

Ñetti góor ay wahambane ñu ngi tog ci kaw toogu ki ci digg bi mu ngi sol haftaan bu nuul te am lu weeh ci ganam, ki ci chaamon bi mu ngi sol haftaan bu vert, kenen ki ci ndey joo bi mu ngi sol haftaan bu pink te sol daala bu weeh.

Ñaari gaal yu épp ay nit, gaal bi ci ganaw mu ngi épp juróomi nit, ki ci kanam am na ki toog kenen ka gi tahaw. Gaal yi daal ñaar la bulo ak bu vert.

Tali bu mak ay jigeen ñu ngeey dox, motto bu wèèx mu ngee róbba, benen janxa ba ngi bót bag, benen jigeen ba ngi ènu pan teh am ay bagaas si biiram.

Jaxaseekaayi lekk kubée bi ci kaw mu ngi am li mul ci digga bi veer la ci suuf mu ngi am lu xonk ak taaleekaay mu ngi am ay buum yoo xamante ne yooyu nga dee dex ci kuraan bi.

Aiiy talibeh, njungeh jangue tabul talibeh yii kuneka mungy yohreh aiiy bindum kaii, njungeh binda cii kaw taabul bii.

Law bi jigeen mu ngiy jay ci biir maase yu ngiy nas ay peer yi ci ganaaw mu ngi am taabul guñ muuro malaan bu weex.

Lal bu mag, lal bi ñung ko muuro ak darabu weeh. Am palanteer bi nekk ci ganaawa ak benchumkaay yeere mu ngi am ñaari bunt.

Wonak nasarang la wonak ba ngi am ay wiñ ci kaw fofula ndox yi di jaar di koy sangom mu ngi am toggookaay am siyo bi nekk ci wétam ci suuf te am ndox ci biir.

Ay nit la, nit ñu bari, ñu bari ñingi sol mbubu bu vert, amna nyu sol yu weex, ay moto ñi nge teeru njiit waw.

Janxa mugii sol sipá bu werta mbuba bu werta. Mbuba bi ci kanam mugii am ay péér yu wèèx. Mugii lèttu, lèttu nasaran.

Peresiden baro mo mag benn góur góur ba ngi sollu weex ak tubéy yu ngi taxaw ci weti ngunuuri ganaar yi ay ganaar yi nasaranglange.

Presiden jammeh sun njiit bi woon mu ngiy hawaretaan tuuti. Teh sol mbahana bu weeh. Amna benn góor bi nekka ci kanamam kokutam mu ngi sol mbub bu weeh.

Woori jaayeemkaayla, taliba bangi xawa yaatu tuuti, terëy mu ngi am ay moto yaa ngi xawa solyi talibi tuuti yum ci kotë ay neek.

Ay taalibe la amnañu muuru seen bopp amnañu xamantene ñu ngi boot ay saak kenenkangi yore parasor ci kaw mu ngi am boos bu bulu.

Taabul mu ngi wóor ak ay tóogu ñaari toggu yang ci wet yeneen ñaari toggu yang ci weneen wett ci kanam ak segana mu ngi am benn tóogu bu nekk taabul bi daal veer la.

Chereh mung ci biir bol bu weex bol bi am ñaari jàppe kaay, ñaari caas nyun ci wëtam, benneen caas ba ngi am kuddu ci biiram soow moo faneka meew.

Pééri yóó, péér bi ci kaw karton bi, mugii am lu wèèx ak lu werta ñing fa foto dèf fa yóó. Pééri yóó la so ameh sibiro bi ngai nan.

Ay ample buñ tek ci kaw celin bi.cilin ba ngi wéex dan koy taal mu indil la leeraay bu guddeey.

Tali bu yaatu mu ngi am ñaari pegg ay muto dinañ den ci dey joobi am nañuy ñoowu ci caamoon bi tali bu yaatu te mu ngi am ay birig yi dox seen digante.

Ay lekk yu seew lekk bang ci biix palaat bu weex te am ñaari caas bu ma bi bu weex la akbu benneen bu ndaw ngi am ay lekk yu sew amna loxo bu ko japb.

Jànxa bu sol bazin bu weex ca dena bi nugko dawmeh, mubu bu yaatu ak sipa bi nekk ci biir, mu ngi taxaw ci wéetum taabul bu weex.

Njarri nasaran, kenen kii ci wehtt bii koku tankah bii ak lokho bii mor gehnah, kii chi digah bii, gigain la, mungeh tehgah, benah gorre bi neka cii bohram koku tam mungeh tedah tehgah, mungeh reeh teh musorru.

Xale bu góor bu sol dall bu weex ak kawaasi yu verte bu ba bu vert tubey bu nyuul ngiy sega mu ngi amée ball di zouwe.

Waxambaane bu sol xartaan bu bulo ningi jàppante laxo xalem njugee mu ngi sol robb bu bulob robba ngi jot be ci suuf ngi taxaw ci weetim néek.

Janxak bu toog ci kaw tuowu foole bungi am ñaari njegenaay ci wéetam am kalpé ci loxoom niri sol compelet bu verte.

Néek bu yaatu mu ngi am ci suuf ak kaw ci wétam mu ngi am yéggéekaay ofu nga di yéeg dembe ci kaw mu ngi am bunte bu xonk ci suuf.

Joteekaay jokkolante li ngay woote wala nga yóoni fa loo xamante loolu nga buga yooni jém ci ca benneen moroom yen mu na jokkolante fu funonu.

Soup bu neka cii birr bowl, soup bangy am diwlin, am aiiy kaaneh tombal, aiiy patanseh, jahatu ak aiiy njambi, ak legume yu bari cii biram.

Maarlor, njung kor soup, soup len deff cii kawam, soup bangy am njambi, am bissap ranha mungy tek cii kawam, teh am aiiy supah meh waw.